I cal man atye ka neno cuk ka ka cato jami, cam ki jami mukene mapol ata aneno laco acel tye kawot kany ki jo mukene gitye kany amburela orye itenge tungcel ki jami mukene ki umo wigi woko ki kavera ma bulu ma kiciko ma oumo jami ki dako acel tye ka ngolo yo en aye atye ka neno i cal man

I cal man atye ka neno cal mapatpat adek me acel atye ka neno cal me tekwaro pa karamujong me aryo ma tye i dyere-ni atye ka neno cal tung dyang me tekwaro pa alur me adek atye ka neno cal otok ma awula tye iye i kwaro pa wagicu